I cuk ka ma kitye ka cato iye gin acama mapat pat gin acama man tye iye apple, mucungwa, okono, avocado, nyanya ki jami mukene mapat pat gitye ka cato idi cuk man kun tye ma dongo kipimogio.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

Lee lum ma tye madwong adida i pak gitye ka cam tye ka camo lum pak man yen tye manok adada i di pak man

Majan ma kipito i poto madit adad tye ma tye ka dongo ki yotokom madit tutwal majani man tye ma kiketo i te lum mutwo wek omed ngico i ter wek omed ngico i ngom.

Laco ma tye ka wot i nyim ot man nyim ot man malaco tye ka wot i nyimme ni kitye ka cato jami mapatpat jami duka ka ma kilyelo iye wic ki bar bene tye.

Bunga ma kipito yene apita kwai yen mapat pat calo lawiowio, kalatuc, mabule giitye ma kipitogi iwi godi kun i kin godi eni tye yo ma dano tiyo kwede me wot tye i kin godi man bene.

Mon ma gutino caniya i wigi mon man gitye ka cato jami acama mapatpat macalo labolo mutungulu nyanya kun giti ka catone bot jo ma gimito jamo man dako acel tye ma otingo latin i iye bene

Co ma gin tye ka tuku odilo ragbi i di bar co aryo gitye ka poto ki odilo ingom kun co mukene tye ka bino ki ingegi me bino ka gwaro odilo man ki bot ngat ma tye ka poto ki odilo ingommi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

Laco ma tye dwaro rec ki i pii nam tye ka pimo tut pa pii man kin tut pa pii man tiyo kudo ma en woto kwede me pimo tut pa pii.

Layut rec tye ma omako rec i cinge rec lapok kun rec man pud tye rec makwo kun ongamo dogge nen calo tye ka mito yweyo ento rec ywe i pii keken pi ywe woko i wi pii